Toophphiyaa giddon de'iyaa naaqashshaa dumma dumma ogiyan dere asawu gattanawu go'etettees. Hegettuppe issoy naqaashsha oyqqida mworqqata woykko gazexaa giyogaa. Ha gazexa bollan de'iyaa biitane oone?

heezzu asati diyaageeti issi sohuwan eqqidi bantta sinttan mangguwa wottidi beetoosona. ha manggoy qassi asaassi daro go'aa immiyoogaappe aaruwa asay maanawu maadees.

Gamo allaanan Arbbaamincce kataman oge doonan darosan muuzzee bayzzettees ikka harasaagaara gatti xeelliyo wode marccuwaan guuxxees. Ogiyaara tohuwan hemettiyaa asay haddirssaara hemettanawu koshshees.

Aayo issinna oge doonan uttada Wolaytta loomiya nne zaytooniya miccada bayzzawusu. I miyyessan haattaa uyiyo mela kodday issoy issuwa bolli doorettiis.

Zino taani wolayitta yunivurshshiya garissan de'iya keehippe malaaliya wolayitta keettaa malatiya tukke keettaa be'aas. Ha sohoy uttidi shemppi ekkanawunne laggetuura kaa'anawu keehippe injjetees.

Komppiteere keehippe malaalliya oosuwa ootiya qassikka ha wodiyan asaa naata keehippe maadiya wode ehiido zamaana buqura. Qassikka asaa naatu gala gala oosuwawu keehippe maadees.

Naa"u attuma naatinne amarida macca naati issi sohuwa shiiqidi baggay uttin baggay qassi eqqidosona. Hageetuppe baggay guutta naata baggay gastta naata.

Bolla baggaara maatanne adil''e ciishsha meray, giddo baggaara salo mala meray de'iyoo malaatay ay qonccissii? H a malaataa matan xaafettidabaa meray ay malee?

Keehippe puullatida sohoyi dumma lo'iyabatuppe giigidagee beettees. Ha sohuwan keehippe phooliyabatinne xeellin ayfiyawu lo'iyabati hegaadankka qassi asay allaxxanawu maaddiyogaan erettees.

Gooba! Luxanchchatti bantta luxiyo luxenttan oyshsha zaaranawu bantta kushiya kessiyoode luxissa luxissiyagawukka ufayssay siyettes. Malaales! Ubba kifiliya tamaaretti kushiya kessidosnna.

Isliminnaa ammanuwaa kaalliyageetu maaran macca asay huuphiyaa gullettiyo, 'hijaabiyaa' geetettiya pooxa mala maayoy de"ees. Issi issi macca asati ha 'hijaabiyan' som'uwaara gattidi gullettoosona.

Uuttay assaassikka mehiyaasikka maanawu go'aa immiyaaba gidishin asay maanawu uuttappe beettiyaa keehi Mal"o qumati unccaanne itimaa. Maata keettay beni asay maataanne mittaa shishshidi medhdhiyo keetta.

Issi kallo uttida huuphphiya dichchidi pude essi uttida na'ay de'ees. Ha na'ay wolaytta dungguzaa bolaaliya gixxidi sa'an uttidaagaa gidishin bollay ha naa'aassi kallo de'ees.

Xeelliyo wode meran caccare ecere malatiya parshsholliya maray shuchchaa bolli hokkidi uttiis. Ha mara parshshollee uttosaappe guyyeera hara shuchchay nne daray de'es.

Ha keehippe puulatti uttida sohoy de'iyaagan keettay keettaa bollan keexetti uttin sa'aara daro biiddi de'iyoo ambbaay beettiyoo sohoy awa getettii?

Boottanne karetta adil'e ciishsha merabatun giigida yelettido gallassaa bonchchiyogee lo'iya hanota giidi uttis. Shin punnidi kaqqiyo miishshaa sa'an wottiyogappe xoqqan kaqqiyakko lo'o.

Ambbaa giddon ogiyaa doonan xaafetti uttida Amaaratto doonaa xuufeti muleera ayibaa ayibaa qonccissiyoonaa? Ogiyaa kumida cora asaa giddon muumeera aappun kaameti beettiyoonaa?

Wolaytta sooddo yuunburshshiyan luxiyaa naati geliyoo penggee kaseegeekka pala lo"eesishin haraa qassi puulayidi keexxidosona. Ha"i giigida pengge qassi keehippe lo"iyaanne asay malaalettiyooga oottidi medhdhidosona.

Asayinne kaame buululanawu shuchchaa molidi giigisido puulatida oge de"ees. Ogiya boollan naa"u gooman buululiya kaamenne kaamiya boollan uttida yeelagayi de"ees.

timirtte keettaa giddon diya tamaaretti banttawu asttamaaretti immido so oosuwa oottanaassi go'ettiyo miishshay beetees. hagaa sunttaykka qassi asaassi keehi lo'ees.

Issi biron shuuchchappe keexettidi deiyaa keettaa heeran cora oosanchcha maccanne attuma asay deiyage beetees. Ha keettaa heeran cora miittay keexawu hagazziyagekka de'ees Hagee awan keexettidi de'i?

Kushe kuwaasiyaa kaa"iyaa naa"u citati issoy issuwaara keehippe xoonanawu baaxettiidi de'iyaageti beettoosona. ha baggaara de'iyaa adil'e ciishsha meraa maayin ya bagga naati qassi salo meraa maayidosona.

Issi ganddaan keexxettidi ceegidanne qassi naa'u baggaarakka keettaara ohetti uttida dirssay diyagaa be'iyoode taayo beni nu keettay ayfiyan yi aggiis.

Tungga ambbaa kanttifiya godattiya Abbaba Adaanachcha cenggurssaa xoqqu oottiya buquraa sinttan wottidoogaa go'ettada shiiqida asaassi koshshiya allaalliya yuushuwan qonccissuwa immaydda de'awusu.

Sa'aappe mokki simmidi a hayttay laaletti diccidaagee zambbaabagaa milatiyoo mittaa qommoy ayba mittee? qassi a meraykka ayba meraa milatii onee eriyay?

Keehippe mal''iyaa mittaa ayipiyaa issisaa shiishshidooga gidoon tana issi heezzu oyiddu gallassaa yeddi be'iyaakko ayiba lo''anee. Ha kattaa miyoogee payyatettawukka keehippe go'es.

Taani zino maayido dungguzay tanaara keehippe lo'eesinne giigees. A maayiyo saatiyan dumma ufayissayinne ubbakka qassi tawu de'iya layttaa bolli layittayi gujettidabaa milatees.

Qoodan coraguutta naati issippe gididi bantta kaa'yo ashangguluutiya oyqqidi bochchi bochchi kaa'iiddi de'oosona. Eti ubbaykka issi mera maayuwa maayi uttidosona.

Oge doonan de'iya keettaa liiphiyara koorinttiya shubay mittaa bochchanaaniiddi biis. Keettay diretti uttidoy kaaraa kammanawu maaddiya zammaana maashiiniyan oosetta birataana.

Wolaytta biittan miishshaa tal"iyawu immiya daro buzo eqotatuppe issoy viizhin fanddiya eqotaa. Ha eqotay miishshaa dumma dumma allaalletussi tal"iyogan biittaawata maaddiidi de'ees.

Dumma dumma afirqqa biitta banddiray maaraara deiyage beettees. Tayo biittee toophphee bandddira be'iyode keehin ta wozanay ufayttiis. Aybanne qanxxennan oottada qanxxa ga ta toophphee.

Mitta puute biittappe biron mokkiya keehi daro bonchchuwanne kabboyiyooga koyiya yiira woykko guuta mitta. Ha puutiya tokkiddi haatta ushiddi dicheetes.

Danteelee dadetti uttidaagee sa'aa bolli coray micetti uttiis. A meraykka dumma dumma gididi zo"o, karettanne maata mera gidiyogee xeellin beettiyagaa.

Kuwaasiya kaassanchchati banttana naagiya kaassaassi bessiya luxettaa ekkiiddi de'osona. Eti bantta bollaa ho"issiyo dembban baggati bootta maayiyodiyan haraati qassi adil"iya maayidosona.

Issi yelagay Toophphiya biitta banddira ba zokkuwan maayiddi maatanne puula heera sinttan eqqiis. Toophphiya banddirawu heezzu adil'ee, zo'onne maata meray de'ees.

Cora naatii abbaa bollaara biyat markkabiya achchan gaxaara hokkidi maaraara sa'an ayissi wodhdhi uttidonaa? Etappe ha baggaara diyaabay ayiba gidanee?

Amarida cima ammanuwa kaalettiya asatu giddon attumaageetinne maccaara bettoosoona. Macca boottaa maayidaara cenggurssaa xoqqu oottiyaagaa oyqqada hasayayiddanne ba kushiyan karetta wogga buquraa oyqqada beettawusu.

cora asay issippe issi heeran shiiqidi dumma dumma miishshat giyappe bayzzidinne shammidi de'iyaagetuppe qoodan dariyaagee maccaaga gidishin attuma asay qoodiyakko aappuna gakkaneshsha!

Keettay asaa naatu duussawu koshshiyabatuppe issuwa gidishin ha keettaassi aappun maskkootee beettii? Muleera keettatu qooday woysee? Ane erittenne malitte ubbaykka.

Luxettaa boolumatettaa naagissanawu lo"o luxetta keettata keexxiyogee keehippe koshshiyaba. Ha luxetta keettati luxanchchatussi injje hanotaa medhdhiyogan luxettaa boolumatettay yaanaadan oottoosona.

Zino wogetaa oduwa naaqaashshaa gattiya pulttoy keehippe malaaliyabaa nuussi gattiis. Hegeekka Toophphiya kawotettay Awurooppa biittatuura de'iya issipetettaa minttidoogaanne issippe kottan oottanawu qaalaa gelidooga.

Heezzu attumaageeti ayfiyan xeelliyoode wozanaa shochchaa gujjiya lo"iya oyddu maccata qoommi eqqidosona. Eta ubbaa maayoykka wotoy baynna mulxxa bootta maayo.

Issi yelaga macca na'iya ba huuphiya bollan hara arttiya woykko gujo huuphiya aattada quxuuxxuriya giyo dattaa dadissada qachchennan duge yeddoogee biidi tohuwa matiis.

Cora yelaga naati issi sohuwaan eqqidi pootuwaa denddiidi de'iyaageti awa giyoo sohuwaa biidi denddiidi de'iyoonaa? etappe bolla baggaara de'iyaa banddiray awa biittaa qonccisii?

Tukkiyaa essiyo buquraa sunttay jabanaa geetettiyo wode essido tukkiyaa tigidi uyiyo buquraa sunttay qassi siiniya geetettees. Tukkiyaa giddon "kaafeeynee" de"ees.

Awa ooso keettaa karen woykko penggen gidikkokka he ooso keettaa sunttaanne he.sooni imettiya haggaazaa qonccissiya woykko odiya xuufee xaafettidi kaqettees.

Isssi zo'o wodotuwan woykko maasariyan qashettida shara caammay de'iyagaa matan keettaa puulaa hujjanawu wottido ciishshaykka de'ees? Ha caammay wottanawu injjetiya caamma.

Woraa medoosatu qommo gidiya shooshshay xaaxettidi zin'idaage beettees. Shooshshay Xoossi medhdhido meretatu ubban palanne iiti mereta gidiyoogan Godan qanggettidi hanno gakkanaashin biittaara gooshettiya medoosa.

Zayee tonddetti morkkee biittiyo gelidi saruwaa balbuqenna mala naagiiddi oyqqiyo zammaana miishsha. Zayee harabaadan oonikka coo biidi giyaappe shammiyoobaa gidennana.

Tana hagaa amaaratto machchallan xaafettida xifatiyaa be'iyodenne qassikka hegaa bolli gaxa baggaara adil"e ciishsha meray de'iyoogaa be'iyoode tana iitiyoogadan oonakka iitenna.

Cora qommo luxetta maxxaafati issippe dooretti uttidosona. Ha luxetta maxxaafati luxanchchata eta xekkaadan luxissanawu maaddoosonanne etassi de'iya merayikka adil'e, maatanne salo mera.

Issi keettaa giddon cora maccanne attumaa asay deiyosay xaattaa santta, sunkkuruttiya, tummuwaanne timaatimee beetees. Hagaamala zal'ee sohoy zal'iyaa ma'niyaa gaanawu danddayoos.

Hadiyaa maayidi gonddalliyaanne tooraa oyqqida asati xeelliyoode keehiippe puulanchchanne wolqqaama gidida asa. Ha asati giddon cima gididi uttida aaway ubba haraatuppekka aadhdhidi wolqqaama.

Keehippe burcce gidida xifatiyaan xaafettida meran karetta qalamiyaan giddo heeran xaafettida xifatiyaa bollan maata meran de'iyaagee woyssantto kifiliyaa maxaafaa getettii xafettidee?

Kuttoy asaa naatussi daro qommo go'aa immees hegeetuppe issoy baalay gakkiyo wode shukkidi ashuwaa maanawu maaddees. Yanxxilaa giyoogee awaa wode awaappe attanawu go'ettiyooba.

Issi ba huuphphiyaa loy'tta dichchada guye haako simadda xeelayidda diyaa arssa maccassiyaa maayido maayuwaa meeray ay malatti? Ha addussa maayuwaa ayssi maayadde?

Katta keettatun woykko uteletun dumma dumma qommo usttata A qommuwan qommuwan tire saaniyan buddeena hixxidi abolla dumma dumma qommo woxiya gujjidooga

haattay biyo ogee bookkettidi diyaagee beettees. ha haattaa ogee beettiyagee asay darotoo biyoosaappe garssa bagaara diyaage qoshshaasha efaanaassi keehi lo"o.

Asay ba duussaa dichchanawu woykko hiyesatettaappe kiyanawu cora oosuwa oottees. Baggay kuttuwa zal"ees, baggay booraa, baggay qassi biittaa hegeeta malatiyabaa oottidi duretees.

Asay ba kareen daro puuteta efi tokkidi ba heeraa puulaa keehippe naagees. Taani awudekka awaanikka tukke puute demmikko shammada tokkennan agga erikke.

Issi giyaa giddon dumma dumma qarabati de'iyaageeta gidishin etappe issoy birataawa paasiyaa. Ha paasiyaa qommoy muuleera birataappe merettidaba gididi godaa qoo'anawu maaddees.

Haattay meecettanawunne qassikka uyanawu maadiya asa de'uwan gala gala koshiya meretta imotta. Xaace woykko olanchchay biitta morkkiyappe naagiya mino asaa.

Toophphiya biittaawatu galla galla miyo qumaa giddoppe darotoo xayenna timaatimee nu biittankka aahuwan murutettees. Ha timaatimee bollaa payyatettaassi gita maaduwa immees.

Wolqqaama abbay de'iyagaa bollaara dumma dumma woliwoloy de'iyagee bari giddon cora asaa tookki uttidaagee beettees. Hagaa mala sohuwa zannaqanawu biyakko daro lo"ees.

Keehippe puulatidda ambban coraa asay yaane haane hemetiyageetuppe ushshachcha bagan de'iya zamana suchcha keetta xoqatettay ay keene? Qassikka ha keetta meray aybee?

Goshshaa oosotuppe issuwa gidida uuttaanne badalaaa murutay beettees. Badalay darotoo hombbiya woykko garaaninne barggottiya heeran mokkiyogaan asaassinne hara medoosatussi daro go'aa immees.

Nu gaden mokkida paapayay keehi ka'idaaga kafoy meenna mala giidi bollappe he paapayaa duge sa'an wottokkonaaye kafiyo he paapayaa miichchenna mala?

Dumma dumma meraara de'iyaa matoyenna ushshatti deosona. Hegeetuppe issoy pepisiya, Issoy miriinda gidishin issoy spirayttaiyaa geetettoosona. Wodiyappe xoossi ashsho issi ushshay kase tammu biraa ha'i wode laamin issoy oyttamu biraa ekkees.

Wolaytta giddon sooddo ambban Zallaqa Ababa pooqiyaa heeraay qammaaraa keehippe poo"ees. Daro lo"iyaabatikka de"iyoo gishsawu heeraara ubbaa keehippe puulayidi hara biittaa milatissees.

Taani giyaa baydda kattaa bayzziyoo keettan mokkoriniyaa taassi luxetta keettan qan'iyaa a miyoogee qopettees. Mokkoriniyaa miyoogee tana ufayssiyo gaasoy I miyode Pala mal'ees.

QWolayitta telbejiiniyan giyan miccidi mashshaa, baacaa, shalkkiyaa, kalttaa, zaabbiyaa, baachchuuraa, wogaliyaa, madooshaanne xikkiyaa bayizziyaa bitaniyaa ayissi beessii? A bayizoyi aappun biree?

Leehiya malatiya kattay issi sohuwan ba anuwara uttidaage de'ees shin hage leehippenne dummatiyaage aybbe? Miyakko mal"ishsha neeni kase ma eray?

cora naati maaraara eqqidi duriyaageeti beetoosona. qassi ha naati daro wode daro dumma dumma heeratuppe shiiqidi asaassi durssaa siraataa aatoosona.

Issi wogga kaamee asaa caaniiddi eqqidaagaa gidishin, ha kaamiyaa qommoy aybee? A matan eqqida asatu giddoppe guyye gaxan eqqida maccaara gullettido kutay ay malee?

Toophphiyaa olanchchatu gadaawa mantta letenal general jula biranu diriphpha oydiyan uttidi cora cenggurssa gatiya miishshatusi haasayidi de'ees. Ha bitane dumma dummaba cuwayiyo gishawu keehin injjetena.

Nu sooni beni aaway masqqalay gakkiyo wode mashshaa poshissidi gal"idaagaakka tuutiya laamissees. Taaaaiqassi he wode kushiya qanxxo gishshawu poshetta mashshaa demmikko bollan caalees.

Amarettida asay issippe de'iyageenne so medoosatuppe issuwa gidida baluqoy de'iyage beettes. Baquloy asay haahosa toggidi manddaranawunne qassi dumma hara allaalletussi go'aa immiyogan erettees

Keehippe puulati uttida kifiliya giddon corati issippe uttidi issoy issuwaara uttidi zorettiidinne haassayiidi beettoosona. Ha uttida naatuppe ha baggaara adil"e shurabiyaa maayidi uttidaage oonee?

Eesonne injje gidida carkkuwaa ogedaninne wolqqadan go'ettiyogan saluwaara paalliya boottay telxxa "Tophphiya" yaagiya xuufe paranjjattuwan xafetti uttido keehippe zardda'a gidida sohota manddariyo injje tiranispportte qommuwaa.

Issi ambbaa gidoon aaho aspalttee diyagaan kaamee yaanne haanne simeretyiyaagee bettiyagaa gidishiin issi wogga ordde aayiya ba kushiyankka aybbakko woraqataa oyqqada issi kushiyaa kaamiya bolli wottada ay oychchaydda de'ayshsha?

Ha dumma dumma meran amaaratto qalaaninne paranjjato doonan xaafetti uttida xifatee dumma dumma huuphphe yohouwaan asaasi loohissuwaa immanawu maaddiyaa eqotaa yaagees.

Dumma dumma meray de'iyo xifate buqurati de'iyaageeti darotoo qeeri naati luxiyo wodiyan go"ettiyonne eta qofa issis ashiishshidi oyqqana asay go"ettiyoogeeta.

Issi issi mal"o qumata haahuwan be'iyo wode saassuwa lokkayissees. Miishshaa metoppe attin ha mal"o qumata qooqee paaho yiiraa gidana gakkanaashin miyakko aybeeshsha!

Gadee asaa naati bantta kattaa zeridi woykko tokkidi gakkin maanawu qassikka keettaa keexxidi so asaa medhdhidi daanawu maaddes. Woray medossay daanawu maaddes.

Abaa shaafay beni zeeretena wodiyan co gidi duge simmidi googiyo wodiyan haattaay toophphiyaa biittassi ayba maadduwaanne immibenaga qonccissees. Hegaamala duretta oyqqin xumay, namisay, olay hara metoy nu ba gidiis. Haako!

Issi saafaa bollan buddeenaaranne dumma dumma ustta qommotuura de'ees. Hegeetu giddoppe maata meray de'iyoo santtay baytaamine qommo gididi asaa harggiyaappe teqqanawu maaddees.

Ha"i wodiyan toophphiya giddon daro macca asaatuura ubbay biittaanne haattaa naagiyo oosuwan hashetoosona. Biittaanne haattaa naagiyo oosoy di'oy shokkiyo biittaa teqqiyogan araddatettaa gujjees .

Toophphiya giddon daro asay go"ettiyo lasllaassatuppe daro sukkaaree de'iyogee aybee? Kookaa kollaa uyana bessiya asati ay mala payyatettaa hanotaara de'iyageeta gidana bessiyonaa?

Darotoo nu biittee itoohphphee giddon de'iyaa orttoodokisse ammanuwaa kaalliyaa asati bootta naxalaa ayssi maayiyoonaa? Ha saatiyaan etassi qaalaa odiidi de'iyay oonee?

Bootta karetta maata mera miishshatun go'ettidi heeraa loyttiyoode keehippe lo'ees. Heeraa puulayiyo wodiya dumma dumma yashshiya do'a malatiya asa kushiyan giigidaagee gutta naatussi yashshaa gujjes.

Issi darokka shorenna geeshshateti diyoosaa malattennasaan issi maaccaasiya uttda badalaa mittaaranne badalaa burchchada maka maka byzzaydda de'iyaaro gidishiin I achchankka zambileenne lastiqqeekka dees. Hagaa mala qeeribaa oottiya asay ha'i wodiyaan azanttees.

Toophphiyaassi huuphe katama gidiyaa Addis Ababaa katama ayissiyaa godattiyaa Abbebe Adaanechcha keehippe xala asa. He kataman diyaa asaappe daroy I hanotan upayittokkona.

Toho kuwasiya kaassanchchatti kaa'i xooniddi keehippe gitanne bonchcho daaga denttosonna. Ha toho kuwasiya citay Awuuroppan keehippe erettiya gita daaga xoonidosonna.

Injjetiyaa heeran xeelawu qumadan haniya sohuwan pootuwaa denddanawu injjetees. Issi lo'iyaa na'iyaa keehippe xeelanawu merettan lo'iyaa maataan uttada denddidaara xeelawukka lo'awusu.

Amrida attumanne macca attuma asay lo'iyaa maayuwaa maayidi uttidosona. Shin haasayiyo saatiyan asay awudekka heeran wocamiyaaba xayissanawu koshshes leemisuwawu ekkikko televizhiinee yexxiiddi de'es.

issi sohuwan beetiya cora qumaa qommoti beetiyaageetti bantta giddon cora miyoobata oyqqidosona. ha qumaykka darotoo wolaytta heeran eretidda qumaa qommo.

Kuwasiya kaa'iyo dembban cora asay shiiqiddi kaa'iyaa kaassanchchata kaafidde minttettees. Issi toho kuwasiya kaassanchchay kaa'iyo kuwasiya qakkiddi hoolliya payddissana hanees.

Dumma dumma sohotun bullaachchaa, laytta laamiya baalaa bonchchiyo wode hegaadankka yeletaa gallassaa bonchchanawu puulattida sohuwanne ambbaa heeraa koyees. Hegee bonchchoba gidiyogaassa.

Sinttay ufayssan poo'iyo issi guutta na'iya zo'o maayuwa maayada miiccaydda ha xeellawusu. Ha na'eeppe haddirssaara nne ushachchaara gaashiya qoxxido utulay de'es.

Attuma asa caammay macca asa caammaappe marccuwan daruwaa ekkees. Etappekke keehi adhdho waagaa ekkiyaageeppe galbbaappe oosettiyaagaanne bullachawunne hara gitagiigotussi asay suufiyaara wottiyoo caammata.

Wolayitta wogaa meray diyo qumaashshay wolayitta asaa wogaanne maaraa qassikka bonchchuwa bessiyagaa. Ha qumaashshaa mayyida asi oonne wolayitta qoppennay baawa.

Uyiyobay irxxanaadaani nne miyo kattay moorettennan takkanaassi halchchetti merettida zammaana karetta maashiiniya. Ha maashiiniyassi bolla baggaara naa"u haattaa uyiyo wanccay de'es.

Ha"i wodiyan issi issi attuma naatikka bantta huuphiya macca naatudan dadisoosona. Hagaa mala attuma naati darotoo bantta huuphiya hiillanchchatukko biidi dadettoosona.

Boyyee goshshanchchay gaden tokkin mokkidi gakkidaagaa kattidi bambbariyaara kaasha kaasha miyo wode tana ufayssees. Qumaa wottiyo Sahnee geeyyana xayikko tana keehi yiiloyees.

Asay issiyo issuwara darobattun dabbotteta minttiyo oggiya medhdhees. Hegappeka issoy tukkiya uyihoosana tukkee nu biittan asay banttana uffayissanawu go"ettiyooba ikka darobata ba giddon oyiqqiis.

Pa"akka ha mitaa ayfetinne ataakilteti ayfiyan xeeliyode ayba lo"iyonaa, muuzee qassi adil"e ciishsha mala meray de'iyoga gidishin shunkkuruuttoy zo"o meray diyogaa.

Pootuwa denttiyo miishshay woykko kaameeray darobaw maaddiyaagaa gidishin shamawukka unddenna marccuwa ekkees. Ha miishshay qassi ba giddon darobaa ayyo koshshiyaabata oyqqes.

Issi yelaga bitanee qooriyan wolaytta wogaa qonccissiya hadiyaa xaaxidi wolaytta televizhiiniyan oduwaa aattiiddi de'ees Guyyessa baggaara zo'o meran hashu Saro yeeta yaagiya xuufee tappella bollan xaafetti uttis

Keehi puulattida tohuwan wotin pala lo'iya bootta shara ooratta caammaa marccoy aappunee? Ha caammaa wottanawu danddayiyay yelagayiyye gastta asayikka wottanawu danddayii?

Naa"u boorati qanbbaraa morggiyan wottoogaara kaduwan waaxettidi goshshawu shooqan eqqidosona. Booratuppe sintta baggaara buuxa keettay daraa giddon geemetti eqqaagee beettes.

Kawoy mittaa asaa bochchoppite giidi wottosaappe qanxxidi kaamiyan caanissidi efiyaa asata seeraa naagissiyaageeti he kaamiyaa esissidi he mittaa kaamiyaappe wotissidosona shin he asatakka qachchanaw de'iyoonaa?

Issi yelaga na'ayi ba puulatetta naaganawu huuphe keettan uttidaagee beettees. Appe guye baggaara Arssenaaliya toho kuwaassiya citaa kaassanchchatu misileenne dumma huuphiya qanxxissiyoode doorissanawu shiiqida misileti beettoosona.

Maccasiyaa bawu arssa gida uttidaara ba yelido na'iyoo baagaa milatiyaa maayuwaa maayzzada na'ee huphphiyaan wottidoogee aybaa getettii? eti maayido maayoy qassi aybaa getettii?

Taani daro wode nu so aayeessi issibaa shammiyogan daro erettays. Ubba iyo tohuwa caammay wuri uttaashin be'ikko tana iitiyo gishshawu caammaa shamawu giya baaggays.

issi na'iya eqqada ba kushiya asaassi xoqqu oottada bootta maayuwa maayada beetawusu. ha maayoykka darotoo asay giyan bayzzanawu keehi daro maadees.

Issi aaway wolayitta wogaa maayuwa woyikko dungguzaa maayidi pomppan biddiiddi de'iyagee beettees. Appe guyyeera uuttay mokkidaage asaanne hara so medoosata namisaappe naaganawu maaddees.

Tohossa Toophphiya huuphe kaalettiya mantta kabbada Xilawuuni cenggurssaa xoqqu oottidi sissiya cora miishshata wottidoogaa go'ettidi haasayiiddi de'ees. Ikka asaa tishshi oottidi xeellees.

macca naati bantta doonaa zo'o meraara diya miishshan tiyidi asaa sintti kiyana mala maadees. ikka darotoo keehi eretenna eqqotattun oosettees.

Qoodan oyddaa biittaa bookki simmidi kaashiyo buqurati de'iyaageta xeelliidi de'oos. ha buqurati qassi meran dumma dumma gididageti miishshaa qassi oydaykka mulekka issi mala.

Kaamiyaa kooliyo garaajjetun kaamiyaa birshshiyoo, naa"u baggaara ballatti uttida biratay de"ees. Kaamee xalaalaa gidennan de'ishin naa"u goomaawa motoriyaa birshshanawukka ha biratay hanees.

Geeshshatettaa haggaazaa immiya citati issippe shiiqidi oosuwaabaa tobbiiddi de'oosona. Geeshshatettaa naaguwaa xeelliyaagan buzuwaappe doommidi heeraa gakkanawu puuayiyo wode zawi baynna ufayssay siyettees.

Gita aaho shooqan goshshanchchay bootta qophiya ba huuphiyan wottidi goyyees. A miyyessan waaxetta boorata goyyanawu naa"antto goshanchchay kaduwa oyqqiiddi de"es.

Taani hachchi laaxaa ashuwaa buddeenaara santtaara ustta usttada maada A bolli haattaa uyaas. Ashoy mehiyaa shukkidi kattidi miyo quma qommo.

Keehippe puula gidida Ambbaa xuman xeelliyo wode wozana shemppissees. Xomppetikka malaaliyanne suure ogiyan giigidoogee ha oosuwa oottida asaakka galatissees. Kaametu ogeekka daro puulattida hanotan giigidageenne geeshshatettaykka woraabissees.

Keehippe lo"iyaanne naa"u gidiyaa bolla ginaappe duge simmidi goggiyaa sossuwaa be'iyoogee awa heean de'iyaaba milatii? qassi ayssi hagaadan i penttii?

Gifaataa baalay wolayttan eretida layttappe layttan bonchchettiyaa kumetta deree bonchchiyoo baala. Ha baalaa wodiyan ayba asikka bonchchanaayyo ba de'iyoosaappe de'iyoosaappe shiiqidi issippe bonchchees.

Alamiyaninne toophphiyan naaqashshay dumma dumma ogiyan adhdhees. Toophphiyaa asaasi naaqashshaa gattanawu maadiya beeni maladon hai zamaana wode yeena wodiyankka gattiya worqqataan woykko gaazexxan adhdhiyaa xuufiyaa getetees.

Issi wogga wolaitta keettay keehiippe lo'iya hanotaan keexettidinne qottaa qottaa immin daddahettidi uttidi kareekka lo'ya sanqqaappe oossettidaagee dooyetti uttiin keettaa yuushuwan qassikka dumma dumma mittati de'oosona.

Kinddo koyisha ambban issi bankke keettay beettes ikka awaashe bankke keettaa. Hageekka biray son wottanawu giigaa darenna gishshawu ehido Ani yeggidi daro wodiya gattanawu danddayettes.

Wolaytta soodo yunbbersttiya geliyo kare zo'o qalame tiyettidogara qassi keehippe wogga pitaliya yunbbursttiya qonccissiya xuufe xaafettidogara aybba lo'i! Qassi geliyosa xoqatettaykka malaales.

Ha"i yiida zammaana miishshaa qanxxiyo hiillay shammiyobaassi miishshaa tookkidi yuuyiyoogaa shemppissiis. Qeera suuqetuura ubban bayzettiya qeera naatu. Sheeshshaa teqqanawu maaddiya daypperee sheeshshan metootiya asaa shemppissiis.

Issi sohuwan uttida maccaasiyaa hayttaaninne qooriyan alleequwa wottidaaro gidishin,I sunttay oonee, I oossoy aybee? I binnaanaa meraynne A bamenttershshaa tiyido meray ay malee?

Maata meraara de'iya dozati kumidi de'iyo sohoy xeelliyo wode ayfiyassi gita ufayssaa immees. Hegaappe gujuwan qassi geeshsha saluwa bollan bootta muqaqe shaaraa be'iyogeekka keehippe ufayssiyaba.

Daro suufa xuufiyan xaafettidda ichchashshantta kifiliya maxaafan beetiyaa xuufeti xaafettido meray ayba milatii? Xuufe besiyoogattan ha maxaafaa xaafiddagee oona geetettii?

Xoossaassi tuna hoola! Taani hagaa giyogee coo geetta gidenna. Ayssi giikko xoossay mereta mittaa, maataanne haattaa qassikka deriya ayba lo'o meretta medhdhideeshsha.

Issi sohuwan dumma dumma qommo mittaa ayfeti de'iyaageeta gidishin, eta giddoppe issoy afkkaadoosiyaa Afkkaadoosee qibaatetettay de'iyoo quma qommotuppe issuwaa gidiyoo gishshawu asay go'ettanawu koshshees.

Nu woosa keettan guyye bagaara wottanaw shammido magarajay puulattidi keehippe lo'es shin he magarajay keehi al''o milates shin aappun biraa wurssideedee?

Issi cima bitanee bootta maayuwa asay issi biittan baalay bonchchettiyo wode maayiyo maayuwa maayidi manaaxiriya ayfiyan wottidi barkka uttidaagee beettees.

Ha erissuwa ekkidi yuuyyiyageeti macca ispporttiya oottiddi de'iya naata. Ha naati baggay naa"u adil"e ciishsha mala maayuwa maayi uttidaageeti de'ishin issinna zo"o maayuwa maaya uttaasu.

Keehippe puullatida shuchchan keexettida keettayi beettees. Keettaassi bolla baggayinne sintta baggay heregaappe giigidaageenne qassi hegaadankka sintta baggaara xuufenne asayi de'iyagee beettes.

Hagee asay awa biittaa asa giidi qoppanaassi danddayettii? Eti maayido maayuwa, eti uttido utettaa, etassi de'iya meraanne eti uttido sohuwaa coogada xeellin taassi gelennan ixxin aggaagaas.

Yelagati issi diri shiiqidi oottiyo darobati de"oosona. Allaxxanawu, gazziyaa kaa'anawu, oosuwaa oottanawu, luxetta keettaninne hegaanne hegaa mala gaasotunb issippe shiiqoosona .

Cora asay kaamiya toggiddi issi sohuwappe hara sohuwa manddariddi de'osonna. Kaame qassi asanne buqura issi sohuwappe hara sohuwa efiya buqura.

Issi gaxaretti ekkiyaa heeran dembbay pala lo'ees. Ha dembbay qassi mitta dirssan diretti uttida sohuwaa gidishin miizzay maataa miidi de'iyagekka beettees.

Toophphiya xaaxi waaxi ayssiyaa huuphe xaatta moconaa dottoriyaa aabiyi ahimeda. Appe xade baggaara diyaa xuupee nushorotaara ooyettibookko saro deettes ges.

Ha galchchay wolaytta moottaa zoreta keettaa yarati aybakko dooriiddi de'iyageeta gididi iitan kehan qassikka demman dereqan ubba coo kushiya denttiyogee xeelliyo wode sheneyees.

Seeraa naagissiyaageeta qonccissiya maaayuwa mayyida asatinne dumma dummabati ha wiraqatan doosona . Qassi maxxaafaa giddon diyaabay diyo sinttaa odiya woraqataa.

Issi aacatettay de'iyoo heeran heezzu asati allaxxiiddi de'iyaageeta gidishin eta giddoppe issinniyaa abe ixeta. Hagaa mala aaca sohuwaa xomoossiiddi pe'iyoogee kahaa pashkkissees.

Duussay injjetin daro anqqari diccida galo miizza marati wontti maatta xalqqiyan eqqidi awaa ho'oosona. Etappe cora baggay bootta shin guuttati zo'o.

Kambbay beni wode wolayttan yeehuwawunne bullachchawu go'ettiyo mitta masiddinne mehiya galbbappe merettiya wogaa buqura. Ha buqura darotto kushe hiillanchchay giigissees.

Keehin corattida attumane macca asay issi mala shuraabiya maayidi wooxxidi de'ees. Ha asay woxxiyo gaasoy wottay Toophphiyaa dichchawu yaagiyaa qaala bonchchanasa.

Issi aaho shooqaa giddon amarida asati de'iyaageeta gidishin, ha asati ay oottiiddi de'iyoonaa? Ha aaho shooqaappe hefinttaara zardda'idi de'yaabati aybee aybee?

Alttaye Firee wolaytta deriyawu keehi daro oosuwa oottidda minonne gooba wolayttan ubbakka salo gufantton bonchcho asaa. Xoossay a shemppuwakka saluwan maaro.

Haattaa garssa biittaa gomppaappe goochchidi kessanawu giigisso miishshaa adussa qoliya maayida yiira na'iya dafawusu. Ha na'iya luxetta keettaa korojjuwa ba'aasu.

Tohossa Toophphiya dalgga manttiya giddon de'iya moottatuppe issoy wolaytta moottaa aysuwa. Wolaytta moottaa aysoy Tohossa toophphiya dalgga manttiyassi polotikaanne aysuwa man"e gididi haggaaziiddi de'ees.

Bodditte hawaaretu woosakeettan soofan uttidi qaalan siyiya sinttaara uttida qeeseta. Hageetikka xoossawu yarshshettidi bantta de'uwaappe xoossay aatti bonchchida bonchchettida xoossa asata.

Gasttida macca asayi wolqqa oosuwaa oottennaakko leemisuwaassi biittaa kaashidi tookkiyoogaa malaba oottennan shemppidi banttanaata dichchiyaakko keha. Ha oosuwaa awayi dochchiyoo wodiyan oottiyaakko lo'o.

issi shuchcha keettay diyaagaa matan beettiya dembbay asaassi keehi shemppiyo sohuwa immees. ha sohuwan beetiya mabiraattiya mitaykka keehi daro heeratukko efiidi beetees.

Nu heeran daro wode wolqqi baynna asay maadettiyo kawo keettaappe issibaa issibaa oottidi ekkiyo miishshay dees. Ha asatu daafuray qoppiyode iita azzanttees.

Gamo allaanan cora kare biittaa asay yiiddi xomoossiyo sohoti de'oosona leemisuwaassi (Netchsar park) bootta maataa parkkiyaa. Boottati karettatuppe dummatiyoy bootatettaana.

Wolaytta dichchaa tohuwaa kaassanchati kaa"iyoo dembban banttayyo imettida wodiyaa suure go"ettidi hoolliya shoccidi xoonidi kalllachchaa ekki yoosona. Daro wolaytta hayttaa kessidi Toophphiyaa banddiraa xoqqu oottidosona.

Mittaa haashin xawulan giigida xoqqay beettes. Ikka darotoo kawo keettan luxetta keettaninne hara lo'iyaa keettatun asay pude kiyanawunne duge wodhdhanawu maaddiyaaba.

Zilayitti nu allaanan issi maahe kiyidi asaanne mehiya bolli daroppe kayyoyiya daafaa gattiis. Hagaa gaasuwan daro asay dagamidi bantta de'iyo heera yeggidi xayidosona.

Muuzziyaa hayttay ogiyaappe ya baggaaninne ha baggan narkkakidi xeelliyoode aggoppa aggoppa gees. Cora asay ogiyaa kummidi issippe cittan biyoode issippetettay de'iyoogaadan bessees.

Issi gophphee mooretti uttido keettaa xeelliyoode bollan kaqetti uttidagee keeshiyaa, qassi badalaa qoxxidi gootariyoo gootaraa be'iidi de'iyoogee ayba lo"ees gidetii!

Likke malaataa. Ayssi giidanaa giikko aani xaafettida xuufeenne a bollan de'iyaa dumma dumma misiletikka kattaa ayfee qassikka kattaa cakkiya kaamee issi mala qofaara de'es.

Issi issi katamay i aybidan keexettiyakkonne ikka qassi waani keexettiyakkonne tawu aybikka erettenna. Ubba taani hegaa mala kataman daanawu daruwa laamottays.

Haattaa geeshshidi dumma dummaban xillissidi hayilanddiyan tigido geeshsha hayilanddiya haattaa. Ha haattay uyin saamuwa aleesinne dumma dumma haattaa geeshatettaappe oyikkida harggiya teqqanawu maaddes.

Ha wodee ehiido zammana elekittiroonee miishshay woykko maashinee aybaa bollan uttidee? Ha maashinee qassi darotoo awa heeran beettii? Aybaa maaddii?

Taani aadhdhida wodetun Tuniggaa baada kawoy asaayyo immiyo cora haggaazzata be'ada keehippe ufayittada aggaas. Asayikka ha haggaazzan demiyobatun kawuwa banitta wozanan keehippe ufayittidinne galatidi aggidosona.

Ha"i wode zammaanidaagan asay darobaa maashshiniyan oottiyo gishshawu taani wodiyaara biya oosuwa oottana koshshays. Ubba qassi komppiitere keettaa dooyanawu daro koyyays.

Issi boottanne geeyyidi lo'iya heeran belecaa yaagiya qooriyan wottiyo miishshayinne kushiyan hayttan wottiyo dundday beettes. Ikka worqqaappe oosettiya macca naatussi puulaa gujjes.

Kanay asay baynna wode kariya, heeranne kayssuwa naagiya so meedosa. Ha medosay ashuwanne dumma dumma asho qommuwa keehippe dosiya medosa.

Koyro kifiliyaa paranjjato doonay Toophphiyassi yaagiya tamaaretu maxaafay giigidoy naati doonaa woykko kare biittaa doonaa birshshanawu keehin maaddees. Ha maxaafaay tanikka ta wodiyan tamaariyode keehin injjetees.

Goshshaa murutaa gidida muuzzee ka'idaagee beettees. Muuzze hombbiya heeratun tokettidi dicciyaanne loytti naagidi dichchikko goshanchchaassi ayfiya immiya lo'o kattaa qommotuppe issuwa.

Abasha qamisee maccaa asay bullachchan gidin qaxxaran, yeehuwan gidiin baliya, ogiyan gidin kariyan maayiyo wogaa maayo. Hegaa gishshawu maccaa asay abasha qamisiyaa maayees.

Ha malaatay Tungga ambbaa aysuwa luxetta beeruwa. Ha xuufee heezzu doonatun xaafettidaagaa gidishin hegeetikka: amaarattuwan, oroomottuwaninne inggilzzatuwan xaafettidaagaa gididi naa"ay karettan xaafettin issoy salo meran oosettees.

Adil"e meray de'iyo maayuwa maayidi bollaa minttettiyo oosuwa oottiya cora asay de'ees. Etappe kuyeera shuchchaan giigidanne biron giigiiddi de'iya keettay, qassikka dumma mittaa qommoti de'oosona.

Mata wodiyappe doommidi Toophphiya giddon dumma dumma ataakiltteti murutettiiddi de'oosona. Ha ataakiltteti bollaa payyatettaa naaganawu koshshiya dumma dummabata bantta giddon oyqqidosona.

Sunkkuruutoy darkkon araddanne liiqo biittan mokkiya ancciddi dumma dumma kattara kattiyo mali'onne sawiya katta qommo. Ha kattay hara katta keehippe mali'ettes.

Nu biittee Itoophphee wogga abbaa zeeruwaa kalettiyaa bitaniyaa sunttay oona getettii? Qassi i maayido shamiziyaa meray ayba meraa oyqqi uttidee?

Laa issi issi biittan diya a wogaynne siraatay dumma dummattennee. Taani asa wogaa bochchanawu koyyikke shin issi issi wogay be'anaappe giissees.

Toophpiyaan mata wodettuppe doomin dumma dumma kare biittappe yiida industiryaan giigida katta giddin maayuwaa gidin hegaddankka hara dummabatakka so gelisidi de'uwaa qaxiwatta gidnadan oottosona. Ayba itti.

Asay uttanawuinjjene keehippe lo'iya oyiddeti ambbatu heera de'oosona. Ettikka keehi corabatuppe shiishiddi giiggissiyoo wolqqa osoo qassikka marayi simmidi dumma dumma maayota mayizziyode puulay daro.

Keehippe kixxidda haatta bolla wolliwolluwan cora asay uttiddi biyoode bolla kifile mule kokkorees. Wolliwoloy kunddana haniyooge tuma keehippe azanttees asaa shemppoy yeeshees.

Keehippe gita woykko puula heeran de'iya tukke keettan uttiddi tukkiya uyiyoode keehippe pashkkisees. Ha tukke keettan tukkiya gate gati oyttena.

Dumma dumma miyo mitta ayfetta bayzziyo giya biidi issi issi mussidanne wooqidda miyo mitta ayfetta singgiyodde xinqqoy siiriya menttes! Qassikka heerayikka keehippe iittes.

naa'u asati diyaageeti eqqidaageti maata mala miishshaa giddon ay oottiyoonaa? qassi eti maayiddo koote shuraabbiyaassi meray ayba malatii ienteyoo xeeliyoode?

Adil"e ciishsha, bootta, zo"onne karetta meray issi sohuwan loytti wottidoogee beettees. Asay darotoo ekettiyoodenne gelettiyoode qassikka yelettido gallassaa bonchchiyode ba heeraa puulayidi loyttees.

Keehippe puulati wottido sohuwan afuufaa punnidoogee dumma dumma meran doori wottidogaa sinttan de"iya oydiyaa bollan aybay de"ii? Guyyeera de"iyaa dirssay aymala qalamiya tiyettidee?

Karetta cimataa kattiyo urqqaappe merettiya hiillanchchati bantta kushiya hiillan medhdhiyo buquraa sunttay aybaa getettii? Qassi A bollan adil''e ciishsha mera malatiyaagee aybee?

Issi sohuwan dumma dumma buqurati de'iyaageeta gidishin, ha buquratu sunttay syniyaa geetettees. Saynetu bollan dumma dumma ustta qumata wottidi aattanawu go''oosona.

Heeraa maata meranne puula oottiyoogee lo"o carkkoy daana malanne be'anawu lo'ana mala maaddes. Ogiya bollan oosuwa qoncciya misilee eqqis, ikka puutiya tokkiiddi diya asi beettes.

Keehippe xoqqa shuchcha keetta mittan koolidi qassikka teccidi keexxido hiillay tuma be'ida ubba asaakka malaales. Ha keetta xoqqatettay bollan eqqidi xeelliyode kokkorssees.

Isso kifiliya giddon ispportiya oottiyo dumma dumma buqurati dooreti uttidoosona. ha issi na'ay isporttiya oottanaw yi uttidaagee waattidi doomanaba malati inttiyo?

Kawo oosanchchati bantta biittan koshshiyaabata oottanaassi dorotoo issoy haara gayttidi qofaa laamettidi bantta oosuwa yuushuwan tobboosona. He eti tobbiyo sohuwan haasayettiyabata huuphe yehuwaara gattidi xaafi oyqqoosona.

issi na'iya ba kushiyan huuphiyaa oyqqidaara beettiyaarissi huuphphee naa"awu shaakettidi beetees. ha huuphphee darotoo macca naatussi meray keehi lo'anadan ootees.

Keehippe lo'iyaanne asaa issisaappe harasaa efanawu maaddiya kaamee beettes. Ha kaamee issi kettaa asay bantta xallay yeehuwa gidin yetta aani uttidi baanawu maaddes.

Cora macca asati issippe eqqidi diyaageeti beetiyaageeti ha sohuwaa ayssi bookiidi diyoonaa? Qassi etappe baggati ayssi adussa qoliyaa maayidi diyoonaa?

Garssa baggaara de'iyaa kaamiyaa meray salo mera gidin qassi bolla baggaara deiyaa kaamiyaa meray bootta gidaagee kaamiyoo keehippe loytti uttiis.

Iray bukkiyo wode xoqqu giida ordde caammaa wottiyoogee tohuwaa urqqaappenne tohuwaa caddiyaa iitabaappe naagees. Iray bukkiyo wodiyan deriyaa heeraan daana koshshenna.

Hagee shuchchappe oosettida keettaa gigissiyoo zammana maashiine woyisu biraan bayizettii? Ha maashiiniyaa go''ettana koyyikko lambba tigidi go'ettiyoyyee koorinttiyan wolqqan go''ettiyoo?

Dere deretettaa giddon daro dottoree asaa bolla giddon de'iyaa harggiyaa be'anawu daro buquraa go'ettoosona. Hegeetuppekka sunttaa sugettaa be'anawu maaddiya miishshay beettes.

Ha"i wodiyan toho kuwaassiya ka'enna shin be'iya asawu zawi baawa. Haaha la hagaa mala gudeba waa kuwaassiya be'iyoogee kaa'aba malati beetiyakkonne tawu eranawu ixxisttennee!

His aayiyaa maxaafa akeekiyoode taayyo huuphee zawurees. Ubbakka gujja gujjadakka akeekiyoode huuphee zawuriyoogaa xalaala gidennan tana yiicoyidi tookkidi efaana hanees.

Shugo ushay dumma dumma mitta ayfeta gum'iddi giigissiyo harggiyoode irxxatetta immiya mali'o usha. Ha ushay daafuridda asaa woppu ootiya irxxa usha.

Daro geela'o naati wolaytta wogaa bulukkuwaa maayiddi issoy issuwara haasayosonna. Bullukkoy bonchcho gididda ufayssawu maayettiya wolaytta biitta woganne zanaqa maayo.

Qoodan cora apikaadosiyaa ayfeti teeribenaageeti issi sohuwaan asay shammana mala micettidageeti beettiyaageeta efiidi juusiyaa giigissiyo keettan maariyo wode magani mal"ees!

Wolaytta layttaa laamiya gifaataa baalaa qoodan keehippe cora asaynne hara kochchaape baalawu yiida asatuura issippe gidid qoomettidi hombbocciid de'iyoogaa xeelliyode ufaysees.

Yaaqooba hoteele wolaytta biittan wolqqaama geetettiyaa hoteeletuppe issuwaa gididi wogga ordde ordde booray Yan shukettees. Adil'e ciishsha malatiyaa ciishshay xeelliyoode puulawu lo'ees.

Alamiyan zammaana akkamuwaa haggaazay harganchchay eesuwan paxanawu koshshiyaa haggaaza immees. Issi haakime issi harggaanchcha akkamuwaa haagaza immidi de'ees. Akkamuwaa hagaazay lo'o gidoppe attin marccuwaa gaasuwan danddayettena.

Irsssaasee, yafariyogee, irssaasiya ciggiyogee hegaanne hegaa milatiyaageeti misiliyaa medhdhiyo wode koshshiya buquratuppe amaridaageeta. Yafariyogee zaraa medhdhanawu koyiyo wode keehi koshshees.

Toophphiya kiike mocona gidida bonchcho dottoriya Ahmed abi beettes. Ikka shiiquwan asaassi qofaa immiiddi diyagaa gidishin denddida qofatussikka zaaruwaa immiiddi beettes.

Issi yuuyi aadhdhidi deree diyagaa giddon tamay eexxiyagee de'ees. Hagaa mala poototi woykko sohotikka ubba sohuwaninne darotoo beettiyo hanotay de'enna.

Televizhzhinniya haahuwan eqiddi caddin dooyiya wode ehiddo zamaana buquray ootiyo oosoy aybba malalliyanna giidetti! Ha buqura oosoykka issitto issitto dagaman worees!

Wolatta wogaa qoliyaa maayada giyan yiiyada cora asaappe naqaashaa shiishshiya yelaga macca na'eessi naqaashaa immiyaa bitaniyaa. Etappe guyye baggaara cora asati beettoosona.

Wodee ehiido zaammaana wodiya qoodiyo buquray bayizettiyoosan de'iyagee beettees. Ha buquray asay wodiya ayiba mooroy bayinnan qoodanawunne banttawu issibaa oottana koyido wodiya erana mala maaddees.

Asay woykko mehee maanawu go'iya tiya teera nne qayye wohee issi diran qoletti uttiis. Ha wohiyassi odanawu qoodan cora go'ay de'es.

Qeeri naati yelettido layittaa bonchchiyo sohaa loyitti giigissidoogee daroppe lo''ees qeeri naatakka upayittes. Daro qommo ciishshatinne upuuppati issisan doorettidi ayiba lo'iyoona.

Mittay okisijiiniya saabanaassinne qassikka hara dumma dumma oosotussi haggaazzaa immees. Leemisuwaassi xawullaa oosuwaassi, pooqiya keexxanaassinne hegaadankka qassi so giddon eettidi qumaa kattanaassi go"ees.

Xooso! Wolayttan liiqonne aradda woykko darkkon mokkiya naatira giyo sawo maata tukkiyan yegiddi uyiyoode keehippe mal'ees. Ha dooza peenoykka qassi siiriya menttees.

Huuphiya puulayi giigissikko sinttay attennan bolla ubbasaa puulaa gujjes. Macca naati bantta menttershshan zo'ettiyoyi wode ehido zo'issiyaabaa tiynanne a go'ettiina.

Goshshaa murutaa oosotu qommo gidida paranjja sanittay keehippe diccidaagee de'ees. Sanittay darotoo asay guttuma kattaassi usittadan go'ettanaassinne miin namisaappe naagiya katta qommo.

issi keettaa giddon beetiya cora televizhiine malattiyabati diyaagetuppe ha sohuwan beetiya beni wode miishshay aybba geetettii? qassi ikka aapun biraa ekkii?

Nu heeran issi bitane de'iyaagee hagiddon ba keettaa yuushuwaa muleera qorqqoruwan diridoogee keehippe lo'es shin be bitanee hegaa keena biraa awppe ekkidee?

Kookkaa koollay ba giddon dumma dumma bollawu go'iya keemikaaleta oyqqida shugo ushshatuppe issuwaa. Kookkaa koollaa ushshaa giddon karbboonike aasiidee de"ees.

Nu heeran darobay zal"ettiyo wogga suuqee de'ees. He suuqiyan saamunay, zaytee koshoroy, shittoy, maayuwa wottiyo maayuwa sharaynne qeeri pesttaalee qassi hara corbaykka zal"ettees.

Mangguwaa giyoogee issi mitta qommo gididi qumatetawu maadiyaa ayfiyaa go"ettiyoo asay maanawu maadiyaaba. Muuzeekka qumatetawu maadiyaa so heeran beettiyaa meedoosatuppe issuwaa.

Naa"u wogga pooqe woykko shuchcha keettaa penggenikka asay daro zal"iya wottidi bayzziiddi de'ees. Hegeetikka:- sunkkuruutuwa, donuwa,, tuummuwa, yenjjeeluwanne hageetu malata.

Luxetta eqotan luxanchchay luxidi xoqqa ayfiyaa ehiidaagee anjjettiyo galla asa ubba sinttan daagaa ekkees. Luxanchchay xoqqa ayfiyaa ehiidi daagaa ekkiyoogee ufayssiyaaba.

Hagee kushshe hiillaa loohissiyaa woykko luxxisiyaa eqotay beettiyoo sohoy awa dalgga manttiyaa getetti xeegettii? I tiyettido qalamiyaa meray ayba meraa getettii?

Bolla minttetiya oosuwa woykko ispporttiya ootiyoode bolla ubbappe caway shaafa haattadanni googees. Giddikokka ispportte payatetta naaganawu keehippe daro go'a immes.

Missing goomaara qaxxiya bolla baggaarakka simerettiyabay de'iyo maashinee de'iyaagaa gidishiin ha maashineekka darotoo birataappe dumma dummabaata giigissiyo keettan qalamiyaa ushshanawu maaddees.

Wogga aaho luxxiyageeti nabbabiyo libreeriya woykko nabbabo kifile gidoon qoodan keehiippe cora kompputeretti xaraphpheezaa bolli micetti uttaageeta gidishshiin xaafettida xufee qassi digitaale libreeriya yaagees.

Alamiya giddon cora heeran carkkuwa laame dumma dumma asaa bollaaninne mehetu bollan qassikka goshshaa oosuwa bollaanikka daro metuwa gattees. Hegaa gishshawu asay mittata tokkidi ba heeraa carkkuwa hanotaa naagana koshshees.

Daro lo'iyanne puula aleqqo miishsha woykko buqura bayzzettiyo gatiya siyin tawu dagamay shaya duutis! Gidoshin ha worqqa wottiko asay ubbay malaalettiddi ayfiyan gelana hanees!

Ha wolqqaama mittadan eqqi uttida zo"o biittay awa heeran de'iyabee? Ha biittay eqqi uttanaadaaninne ciiretti ciirettidi asaa wozanaa shammanadan woykko be'anawu yeemoyanaadan oottidabay aybee?

Luxissanchchiyabkaretta saleedaa matan bootta luxissanchchatu maayuwa maayada luxissawuus. Luxanchchati adil"e ciishsha mera maayuwanne karetta bolaaliya attumaageeti karetta qamisiya maccaageeti maayidi kushiya denttidi zaaruwa immana hanoosona.

Maata meray de'iyo bittappe mokkiyabatti asa naatussi daro madduwa immoosona. Eti immiyo maddotuppekka amaridaageeti carkkuwa zubbarssa naagiyooga, wozana shemppissiyooga, allaxxiyoo sohottan asa naati allaxxanawu maddiyooga.

cora qommo kattaa ayfetti beetiyaageeti issippe shiiqqidi issi sohuwan beetoosona. hageetikka qassi bolaa koolliyaageetanne ho'uwa immiyaageeta gidi hagan bayzzetiidi doosona.

Woray kare medossati geessanawu woyikko de'anawu keettadan go'ettiyo sohotuppe issuwa. Huuphiya hagaadan meecetti birshshi yeddin macca naatuura keehippe pala lo'ees.

Wolayitta masqqalaa baalan gazziyaa kaa''iyoosan coraa yelaga macca naati diyaageeta attumaa naati ayi oyichiyoonaa? Eta giddon issinna keriyaara ayi qaattayii?

Issi xoossi medhdho heeray xeelanawu keehin lo'ees. Ha heeray deretti ekkiyaa sohuwaanne duunettikka de'oosona. Giddoppe attin ha heerawu bazzottiyo hanottaykka de'ees.

Taani de'iyo heeran geeshsha uyiyo haattay baynnaagee keehippe yiilloyees. Darotoo ta laggetinne taanne adussa wodiyanne adussa ogiya haattaa ba'iiddi xeessaa duuxxeettee.

Mayzza ma"e wode asay medhdhidobatussi eraa awuppe ekkidonaa giidi qoppiyo wode keehippe maalaaloosona. Eti aynne luxennan medhdhidobata nuuni qassi darobaa luxidi erennaagee daganttiyaba.

Upuupa punidi issi diran shiishshi wottidooga sa'an hiixettida miishsha bolla de'iyaagappe hefintta naggay ay malatii? Ha sohuwa aybbissi giigidoona ?

Xiiddaa tookkidi diccidhin ciiri qanxxidoogge keettaassi dirssadaaninne puulawu maaddes. Shuchcha keettaa bollan maqqaliyaa malaatay diyaagee keettay woosskedtta gidiyoogaa eranawu maaddes.

Aaho ogiya naa"awu shakkinwottida gidduwan de'iya malaata wottidi mittay aybba heterti? Ha mittappe gidduwaara biraatara eqqidaage qassi aybbakko eray ne?

Toophphiya asay galla galla go"ettiyo kattaa qommotuppe gisttiyappe oosettidabati aybee aybee? Ha kattaa qommota kattanaappe kaseti kunttanawu bessiyabati aybee aybee?

Carkkoyi bullaalissido meretaa heeran asayi darotoo daanawu koyyiyaaba malatenna. Hagaa mala sohuwan zerettida kattayikka mokkidi gakkenna gishshawu tankka daro dosikke.

Xoossa keettan xoossa yetta yexxiya asatti ubbay issi mala maayuwa maayidooge keehippe lo'ees ubbakka phooles gaana danddayetes. Issi yelagay baqqiyo miishshaykka cenggurssay keehippe allaxxissiyo buqura.

Maata meranne keehippe puula sohuwa de'iya irxxa carkkoy daafuridda asi biidi shemppiddi woppu gaanawunne ubbakka malaalisiya soho. Ha sohuwa merettay dolla merettappe dumma gisses.

Issi goshsha gadiyaa giddon hancciiciyaa dozay de'iyaagaa gidishin, hancciiciyaa hayttay darobawu maaddees. Hegeetuppe issoy Dottoriyaa Lamma Akililu hancciiciyaa hayttaappe saamunaa medhdhidoogee keehi malaaliyaaba.

Attumaa asa huuphphiyaa ciiridi giigissiyaa keettan huuphphiya giigissiyooge lo'o gidi uttidi issi issi asayi wogaa naaqqiyooge likke gidenna. tanakka upayissennaa.

issi sohuwan beettiya joynniya kummi uttida kattay beetees. ha kattaa giddoppe banggay beettiyaagee ashuwaa, oyssaa miyoogaappe aaruwaa asaa bolaa keehi maadees.

Dumma dummasan de'iya asay ayi oosuwa ottiyaageekka kaamiya shammidi kaamiyan manddaranaassi ubba ooso sohuwakka laaggidi baanawu koyyees. Shin daro asay miishshaa xayidi koyyiiddi shammibeenna.

Issi keettaa miyan keten"ada issi bootta maayuwa maayada huuphphiya dadissada duge yedda uttidaara samppaara tookka uttida samppaappe punnaydda gulbataa bolli wottidobay aybee?

Issi issi macca naati bantta sinttaa puulayanaw giidi dumma dumma mittaa ayfetanne phuuphuleta issippe wolakkiyoogan bantta sintta tiyiyoogee tumukka eta sintta puulayii?

Cora tamaareti tamaare son asttamaare eta ayibakko oyichchin zaaranawu kushiyaa denttoosona. Etaappe baggayi erennaageeta gidiyoo gishshawu kushiyaa denttennan co''u gi uuttidosonaa.

Issi yelaga na'aay shuchchappe oosettida zarphphiyaa matan eqqidi pootuwaa denddidi de'ees. Ha zarphphiyappe garssaara gogiyaa shaafaykka, qassi yuushshuwankka irxxa maataay de'ees.

Katta keettay dumma dumma kattayinne mal'iya uyyiyo ushshay bayzzettiyo ubbakka qassi allaxxanawu maadiya keetta. Toophphiya banddiray heezzu meray maarara de'iyo banddira.

Issi issi kawo ooso keettan diyabay ubbabaykka asaa lo'iyaba xalaala. Ubba eti uttiyo wombbaray eti xaafiyobay ubbaykka lo'iyo gishshawu tanakka hagaadan gelada ootta ootta giissees.

Ciishshay doozappe beettiya asaa naati siiquwanne ufayssa qonccissanawu maadiya lo'o peenoy woykko sawiya imotta. Ha dooza muruttay ufayttiyo wode maades.

issi sohuwan shiiqi uttida saynnee diyagaassi meray keehi dumma dumma gidikkokka awu maadoy keehi cora. qassi ha saynneekka maadiyoy asaa kushiyaa meeccissanaassa.

Dumma dumma qumay ka'idi giigidaagaa uttidi miiddi de'iya asaa qooday aappunee? Eti qassi miiddi de'iyo qumay ayba quma giidi qoppeetii?

Isippanchaatiya geetettiya silkkiya giddon pootuwaa denttiya appilikeeshinee pootuwaa loyttidi denttees. Ha appiya ismartte silkkee de'iyo daro asay lo'iya pootuwaa denddanawu go'ettees.

Bayzziyoonne shammiyoo keettan sharaara karen eqqi uttida buquray ayba getettii? Qassi buqurata oyqqi uttida sharaykka ayba meraara de'iyaakko odite erikko?

Katta keettaa woykko uteeliya keehin lo'iya hanotan birataappe oosettidaagee ogiyaappe hadirssa baggara des. Asay awudekka ba kushiya daro miishshaa oyqqi uttana xaykko hagaa mala keettaa gelana koshshenna.

issi shuchcha ogiyan eqqida asay aybaa haasayiidi diyaaba malattiyoonaa? qassi eta mataara baydda diya na'iya ayibaa oottiyaaba xeeliyoode malatiyoonaa inttessi?

Keehippe lo"iyaa shucchaappe puulattidi giigida telbejiinekka doyo bootta keettaa. Alsayi corayi shiiqidi issippe uttidi haasayiiddi, poocammiidfinne upayittiddi tukkiya uyanawukka maaddes.

Issi lo''iyaa sohuwan shuchchan keexettiida keettaappe kare baggaara lo'iya kaamee eqqidaagee beettes. Shin appe ha baggaara uttiyo oydee hegaa heeran ay oottii?

Toophphiyaa toho kuwaasiyaa kaassanchchata be'iyo wode tawu siyettiyay tankka kaassanchcha gidiyaakko giyaagaa gaasoykka kaassay asaa payyatettaa naagees. Tohuwaa kuwaasiya kaa'iyoogee keehippe ufayssees.

Daro puulanne lo'iyaa keettan issi wodalla na'ay eqqidaage ba gediyan wotiddo cammaa meray ayba malati? Ha yelaga na'a miyiyan eqqida miishay ayba geetetti?

wolaytta oduwaa gutaraa bessiya xifatee beettiyaagaassi appe garssa bagaaara beettiya sohuwaassi meray ayi malatii? qassi ha xifattiya meraappe bolla bagaara diya xifatee woygii?

Karetta attuma asaa wogga gedee diyo asay wottiyo caamma. Ha caammay oorattanne paashiinee adhdhenna qassikka marccoyikka kiise qohenna gishawu asay shammes.

Dumma dumma danuwaninne daafanni bantta bolla kifilayappe xayidda asata be'iyodde aybba azantti afuttay shayappe yeesi! Ha asattu hanottay asaa ubbawu wozana bochchees!

Asay yaanne haanne baanaassinne yaanaassi geetettidi injje hanotan oosettida ohiya doonan cora asay beettees. Baggay yaa nagga qassi yaa bemettees.

Maata keettay cora maatatuninne qassikka mittatun keexxettiya puulayonne asaa naati de'anawu maadiya wolaytta keetta. Ha keettay wolayttan wogaa keetta gididikka eretees.

Adussa wombbaraa orddiyaa asay sooni cora asay issippe uttanawu go''etees. Ha oyddee giigiyoy moqotaa milatiyaa mittatuppe eranchatu kushiyaan giigees giyooga.

Biittaa oosoy keehi daro maaduwaa immiya ooso qommotu giddoppe issuwaa. Biittaa minnidi oottiya asi bananne ba keettaa asaa namisaappe ashees.

naa"u qeeri naati issippe qoomettidi diyaageetuppe ha bagaara yaa qooma uttida na'iya maayido maayoy ay malatii? qassi etikka awa heeran eqqidonaa?

Mata wodiyappe dommidi toophphiyaa biittan dichchaa oosoykka de'ees. Hegaa xalaala gidenan ha oosoy daro asaasi keettaa laalisis. Daro wolqqay baynna asaykka wozanan kayottiis.

Huuphiyan aybakko tookkidi zal"iya asa coogada yedetaa paattiyaakko tana keehi lo"ana. Hagaa mala aybakko tookkidi zal"iya asa xeelliyo wode ubban tawu gooyyiyaaba milatees.

Amarida bootta maayuwa maayida attumanne macca naati beettoosona. Etikka bantta kushiya wolayttumaa qonccissiya banddiraa oyqqiddi allaxxiiddinne ka'iiddi qassi ufayttiiddi beettoosona.

Gastta woykko cima asaa bonchchiyoogee lo'o geetettiyaa eeshshatuppe issuwaanne bayraa. Beni zoriiddi yaagees: cima woykko gastta bonchchiyaagaa a xoossay bonchchees.

Maata keettay wolaytta wogaa qonccissiya dumma dumma maatappenne mittappe keexettiya de'iyo keetta. Uuttay qassi keetta darkkon mokkiya haashshiddi uncca demmiyo dooza.

Meraara cuwaa gaasuwan keehippe karexxi uttida urqqaappe merettidi soon qumaa kattanawu maaddiyaa hiillanchchatu kushshe oosoy ayba getetti xegettii? etikka qoodan woysee?

Dumma dumma qumaa qommoti de'iyageetuppe leemisuwassi bolanddoy issuwa gaanawu danddayettees. Bilanddoykka lokkomaa loytti kattidi A bollan unccaa zazzaridi qolidoogee bilandduwa geetettees.

Silkkiya gidin wodee ehiido ay miishshaykka moorettikko giiggissanawu maaddiya daro miishshati dere deretettaa giddon de'oosona. Hageetuppe silkkiya shuchchawu wurkko wolqqaa gujjanawu maaddiya miishsha.

Ispportte oosoy asa naatussi qoodin wurenna cora maaduwa immees. Hegeekka aybee giikko daro ispporttiya oottiya naatu bollay hara asa bollaape minnees.

Xoosso poora! Woddayinne di'oy daafanne danuwa gatiddo asaa keettanne dumma dumma kattata be'in tawu afuttay holssu giis! Hayqqidda asaa xoosay maaro keehippe azanttes!

Laa hagaa mala uuttayynne hagaa mala badalay de'iyo heeray awa heeraneeshsha! Hanno hagaa mala badalaynne uuttay de'iyo sohuwan namisi baawattenne!

Issi issi nu kushiyan oyqqidi hemettiyoo silkketi xeetanne giyoo sha'an qoodettiyaa biraa ekkooson shin hegaa keena biraa kessidi shamiyaa asay etaw biraa oottiyoobi xayideeyye?

Ambban de'iya heeraa asati adussasaa beennan bantta heerappe koshshidabata shammana danddayiyo qeera giyati immiyo maadoy aybee? Ha guutta giyatun bayzettiyabati aybee aybee?

Wolaytta Sooddo yunbberesttiyan komppiteriya luxettaara gayttidaagan luxiya daro asay eraa demmidi sinttanawu bantta wodiya suure go'ettidi daro marccuwa demmana danddayiyogee malaalissiyaba.

Issi xaassaara kumi uttidi bayzziyoo keettaa giddon xekkaara issoy issuwaa bolli eqqi uttidaagee beettees. Qassi ha dumma dumma meraara de'iyoo giishshawu dooridi shammanawu danddayettees.

Awaashshe bankkee toophphiya giddon haggaazaa immiya buzo bankketuppe issuwa. Ha bankkee wolaytta moottan bodditte ambbaa aysuwan daro izaawatussi miishshaa tal"iya immiyogan maaddiiddi de'ees.

Ambba giddon issi shuchchan keexettiiddi keettaa Karen naa'u goomaara diya woykko naa'u tohuwan woxxiya naa'u motoree beettes.ha motoreekka naa'u woykko heezzu asaa efanawu maaddes.

Cora asay issi sohuwa shiiqidi xoossaa qaalaa siyiiddinne bantta xoossaassi goynniiddi de'oosona. Ha asy de'iyo sohuwan haattaa meechchaykka polettiiddi de'ees.

Boottan puulattida sohuwan uttiyo oydettinne hara lo'iya miishshati beettoosona, Shin awudekka puulayiyo sohuwan karettaba wottanawu koshshenna ayssi giikko puulaa gujjiyabaapee lo'iya hara meray diyo gishshassa.

issi sohuwan beetiya cora asay nu heeran wottiyo caamay beettees. ha caamaykka giyaa biidi wottanaassi shammidi yiidi asay bantta tohuwan wottiyooba.